Duri n lu ka chɛ du chɛri zali du chɛri maa tooni papu sabinli kankami doya ka tia waɣala ayi sa du chɛri maa nyaanga ka zuɣusaa ku sabigi du chɛri maa tooni taabo nim n kabisi kabisi doya ka kpahi bɛ taabo nim maa shɛŋa ni du chɛri maa luɣuli zuɣu tia waɣanli shɛli sami

doo n zaya o zala zaashee puuni ka poripori ka wuɣi o nua ka do'so za o nyaanga n guli o ka do'so ʒia ka kom tam kopu ni ka paɣa so ʒi bɛ luɣuli zuɣu ka ʒemana tabibi maʒini tam o tooni.

Daani n boŋo ka paɣaba pa kpaakpa ʒiya ka do so garita ka gbubi o foon ka pili zipili piɛlli ka kurigu saya ka wibigi tuuta pa dizuɣu ka do shab ʒi n miri paɣa shab bin pa kpaakpa maa ka zaŋ foon kpa o tibili

Laa n tamya ka boraadɛ bɛni ka gala bɛni ka zaham wurisi wurisi bɛni ka kpam booi baɣaya laa maa nyɛla la sabinli ka tam teebuli zuɣu boraadɛ maa nyɛla boraadɛ waɣala dibaanu